Ha beettishe dize si kaseka dumma dumma mishoti bayezettiyoosoo gidiza issanne cora asati qasseka shammana yoohidi wachishe dize issa qoncisides itikka bayezettiyo qommotappe borsa maa7o heessaneessa malati bayezettiyoosoo gidiza issa bessees,

ayssi qasseka bessishe diza issi keehi adussanne dalga gidesa hasay uttiyo soho gidiza issanneissafe hin baggara qasseka oydezi ttazanbooththa carqaza woykko boothtazozan kametti zide issa qoncisi dees

ayssi qaseka beettishe dize issi dumma dumma asati bantha zokko bolla dumma dumma wozosato ukkidi bize essanne qaame giddoni galana yo7o bishe dize issa qoncisi dees

Hessi qassi besishe dizzayssi dumma dumma asati qomo bagara eqidi dizayssanne haysan qassika kehi denban gididaynan kuwasse kassanchati kayishe dizayssa qoncisses .

Haysi qaseka qoncisidays dumma dumma asati be kusheza bolla dumma dumma irxa matta oykidi durishenne gufishe dizaysa qoncisishn Ade asati qaseka banta kusheni maataza oykidi gufishe dizaysa besesi.

Hayis qase besishe de7izayis duma duma asat durishe woyiko yexishe dizayisane iza gidon qase issi guuta naya woyiko gashe naya dizayisa qoncisishin yape heni bagan qase kare bita assi dizayisa beses.

hayssi gasseka bessizassati dumma dumma asati teleishine bollani beyidi tobishe woykko haasayishe dizeessanne detesaeta sintan qaseka dumma dumma komputereti dizeessa qoncisidees

Hayssi phasseka bessiza issi dumma dumma hasati bantha uttido sohoni uttidi hesgishe woykkosi shediza issanne essatuppe issi bitanlizi sinta baggara direteta qoncisida mayo ma'idi haxilli she diza essa bessees.

Hayssi qasse qonccishe dizayssi dumma dumma imata woga koshida woykko qonccisida ma'oza ma'ida asayti dizaytanne eetikka adde gidin maccati cimma asa gidizayssa qonccisees.

ayssi qasse bessishe diza issi nam7u asati uttidi parettida oosa odota woykko haasaya ta siyishe dize ssanne hessappe guye baggara qaseka hara gasho naytenne qapoketa aysso asati dize issa bessees

Ayssi qasse bettishe dizeessi heedzdzu asati bantay imittida may7o ma7idi asatara haasayishe dizeessanne zore ekkishe dizeessa bissi shini esappe guye baggara qasseka hara dumma dumma asati dizeessa bessees

Hayssi qaseka dumma dumma asati sohoni uttidi dizeessanne issi naya yo issi cimma asa tamarsafi dizeessanne issi weykko gashshanayti daruti cora gashanayti dizeessa besse

ha betife dizeessi kaseka dumma dumma asati banta oydeza bollan uttidi oodetide deya odeza esgishe woykko siishe dizeessanne etappe sintha baggara qaseka dumma dumma harabati dizayissa bessees

Haysse qasseka bessishe diza si keehi un'o gidiza sohoni dumma dumma ogeta lo'etamasi asafi haasayishe wekko giigetishe dizeessanne sikka bantha kusheni dumma dumma woraqataza oyqqiza essa qoncisees.

Hayssi qase bessishe dizeessati dumma dumma asati banta hu besani genxilaza oyqqidi awaza bolla hayqqishe dizeessanne tasintan qas dumma dumma kawo egota kaalettiza asati dizeessa qoncisides.

hayssi qasse qoncisiday dumma dumma wolqi gakkenna asati bantayo quma mizishe woykko mishe diza ssanne hesikka qase qooday keehi cora gidiza essa qoncisidees

Hyssi qasseka qoncisidessati dumma dumma asatiyo qumasa gidin pushsheza immishe dizeessanne dumma dumma asatikka qasse muttidi mishenne uyshe dizeessa ha misalezi keyppe filgidi qoncisides

Ha betishe dizayisi qaseka duma duma assati banta odido qqofa zoretishene hasayishe deyizayisa izape qasika oyidu assati woyikko ichashu asati banita qodhezani duma duma dunguzata xaxi wothidayisa besesi

hayssi qasseka hiyootishe dizees sii issi bitanezi haasayishe woykko yootishe dizessanne izi ba ayfezan malaxire attizeessa qoncisees issi bitaneppe qasse goye baggara hara dumma dumma oydeti dizeessa bessees

ha beettishi hediza issi qasseka issi mishiraza ba kushe zaani hmikrfooni oyqqiza ssanne iza yootashe woykko haasayesh hediza issa qoncisees izi huphe qase dugu zaara yeddiza hessanne booththa qamise woykko booththa may7omayiza essa bessees

Hays qase besishe dizays hesi he bittannezi ha xillishe woykko hasa'ishe dizaysa qoncisishn a sintan qaseka dumma dumma dawutarat woyko waraqatat dizaysa qoncises. ,

Hayssi qasseka bessishe dizayssi oyidu asati ha xelishe dizayisane banita hupheni kipiya wothidi dungguza mayidaytti uttidayssako.

Hayissi qasika besishe dizayisi kehi dalganne adusa gidiza sohon duma duma asati eqidi dizayisa qonccisishini habagara qasika kehi kehi botati woyiko sohoti dizayisa beses

Haysi qase qoncisizaysati kehi dalgane kehi aho gidida dereta Soho asa gidishin daro asati banta yoho utida oydiyan utidi siyishe woyko ezigishe dizaysa ha misilen qoncisides

Hayssi qase bettishe dizayssatti nam'u asati bantta sinttani dawutaraza woottidinne bi'ireza kushshezan oyqidii bettidii diya ooratta ezgishenne woykko siyishe dizayssa besses

hessi qase qoncis she diza issi hissi bitan izi haasayishe woykko yooti she diza essanne izi qaseka diza sohoy keehi lo7iza soho gidiza ssa qoonci shinn pooso soho gidiza essa bessees

Hayssi qasseka bussize essi dumma dumma maca asati haasayishenne tobishe dize essa qoncisi shini essappe issine qasseka ba kushezaani makrafoone oykkada yootashe dize hessa bessees

Ha xeellishe dizessi qasseka dumma dumma asati uttizi dizessanne itikka odetishe dizeessa woykko esgishe woykko si ishe dizeessa qoncisidees eta qoorezan qasseka dumma dumma dereteta qoncisida dunguzati dizeessa bessidees.

Hayssi qasse qonciside issi issi bitanezi ha ezishe odishe woykko yootishe diza issanne izi ba kushe zaani biirizanne dabtaraza oyqqidi esgishe diza issa qoncisidees.

ha qoncisishe h diza essi qasseka geehi qoodani cora gidiza asati boydeza bollan uttiza issanne itikka ha xeellishe diza essa qoncis shinn itappe sintha baggara qase xarabeza bollan dumma dumma ciishshati diza issa bessees

hayssi qasseka bessishe hidize issi dumma dumma asi shiiqidi haasayeosoho gidiza issanne issi naazi pa kushizani waykilafooneza oykqidi haasayishe wuykko tobushe h diza issa qoncisi dees issafe in baggara qasseka dumma dumma asatinne cora oydeti dize issa bessees

Heeyssi qassi bessishee dizayssi dumma dumma lo7i uththida keeththazooni issi mishireza issi mala may7uwa mayada eqqada duge xeellashe dizayssanne izeppe gye baggaara hara hara dumma dumma so buqurathi dizayssa bessides.

Hayisi qasse qonicisidayisi duma duma asati katamape yidda asati utizayisane eta sinithan qasseka duma duma qumati utidayisa gidishini issi bitanezi hokidayisa qasse xelishe dizayisa besesi

Ha beettishe dizayssi qasseka dumma dumma ashoti kaqettidi bayzettishe dizayssanne etikka hara dumma dumma woykko boora ashota dizayssa bessishini issi bitanezi qasseka bo7eta qanxi qanxi koya asassi immishenne woykko bayzishe dizayssa qonccissees.

hayssi qasse bessiza ssati keehi dalganne adussa gidiza sohonne keehi iita lo7ida soo gidisa essa qoncisi shini dumma dumma irxa gidiza soosa eta giddo qass dumma dumma maata keeththetikka diza essa bessidees

ayssi qasseka qoncisida issi dumma dumma mitathan woykko dumma dummaban oosettiza issa gidi shinni hetikka nuni buddena kessanawunne woothanayoo woykko maaddiza miisha gidisa issa qoncis shinni nam7u asati isana dadizi daddi asa gidisa issa bessees

ayssi qasseka qoncisi dayi dumma dumma eqati woykko dumma dumma odhati baduti yo soko gidizassanne essafe habaggara qasseka santaza onxishe woykko giigesishe diza essa qonci sidees essafe sinta baggan qasse hara dumma dummu she didhiza essa besses

hayssi qasse bestizatati dumma dumma qumatikka idi hidaessa gidizessanne itikka dumma dumma budde naara woxxidi hiza qumata gidizessa ha misalezi keehi pilgidi qoncisi dees

hayssi qasseka bessishe dizeessati keehi dalganne adussa denba gidiza sohoni adussa adussa mitati woykko dalqi dalqidi diccida mitati dizeessanne qiddozi keehi lo7i uttidayssa bessees

Hayssi qasse qoncisera issi dumma dumma hasati woykko azaanne marcho naata gidizi ha xeellishe dizessanne itikka ma7ido ma7oy dumma dumma puutoppe ooseti da ma7o gidize issa qoncises.

Ha beettishe dizayssi qasseka qoodani keehi cora gidiza asati maarara eqqidi ha xeellishe dizayssanne eti eqqido sohoy qasseka kaame oge zaasan eqqizayssa ha misilezi qoncisides.

Hayse qassi bessen diza asay namu asati uttidi haasayishe dizaysanne, etikka kare bitta asata gidizayssa qonccishshinenne, woyko Chaina nu giddi thessido biitta asa gidizayssa ha misilezi qonccisidees.

hayssi qasseka dizaessi dumma dumma aaho soho gidizassanne dumma dumma miishatu woykko keehi adussa dalga gidiza ogezani kaamezi hamutishenne dumma dumma kaamesi qass eqqidi dizaysa qonceses

ayssi qasse beettishe dize issati dumma dumma ha7i wode teknoloji maaddunta hoosetunta iza gidibnesanne izakka qas dumma dumma asati woykko essi bitanezi oyqidi bessi shenne tamarsishe dize issa bessees

Hayssi qasseka beettishe diza issi issi bitanezi eqqidi haasayishe woykko yootishe dizayssanne appe gu7e baggara qasseka dumma dumma beresasi woykko hara dumma dumma misheti diza issa qoncises

Hays qaseka qoncisidays ha'i nu wode tekinolojez ehida pabirka eqata gidizaysanne etika keeh dalga woyko adusa gididaysa qoncides, izappe qase hen bagara qaseka hara dumma dumma mishat dizaysa beses.

Hayssi qasse bettishe dizayissati dumma dumma ha wodde tekinolojje maadonttan oththetida mashshinne gidizayssane iizika kehi dalggane addussa giddidayssa ha missilezi kehippe pattidi qonccissides.

Hayssi qassika issiba besishe diza issika dumma dumma pabirka oso othiza issane izika hai wode tekeolojen oseta giddishin hega bolla qassika issi bitanezi eqqishin diza a issa ha misilezi qoncisi besses.

Hayssi qaseka qonccisidayssi keehi dalgganne aaho gidiza haatay duge yishe gidizaysanne hessappe heni baggara qaseka hara dumma dumma keethati aaki aaki woyko keehi aaki aaki dizayssa qonccisides.

Ayssi qoncisishe dizaessi qasseka keehi dalkanne adussa gidiza sahoni dumma dumma berasa mushoti dizayessanne hessafe hini baggara qasseka kietasi aakiyakki dizaessa qoncisi dees.

Hayssi beettishe dizayesse qasseka keehi adussanne dalga gidiza kaame ogeza bollani dumma dumma humma biratoti woykko shubeti bizayessanne hessappe ha baggara qasseka hara dumma dumma mixasi diza issa besses.

Hayis qaseka besishe dizayis kehi daligane aho ketha giidon duma duma xariphezatinee duma duma oyideti ya bagara qaseka duma duma bati dizaysa qonicises

Hayssi qasse qonccisizayssi issi bittanezi ha xeelishe dizayssanne izi qasse suuqeza giddon eqiddi bayzaya miisha oyqidi bayzishe dizayssa qonccisees.

Hayssi qassi besseshe he diza asati dumma dumma jarkaneti tuceti uttidassa gidizassanne hessappe hini baggara qassika hara dumma dumma orototi diza issa ha misillezi keehippe qonccisi dees.

Hayssi qasseka bestishe diza essi dumma dumma oge duuna diza umaketaza gidiza essani hessi tamari nayekka qasse hammutishe woykko shammishe diza essa qoncis shin nam'u nayti qasseka karizani eqqiza essa bessidees.

ayssi bessishe dizay essi dumma dumma lo7iza maatati dizasa honi nam7u asati woroqataza oyqiri haateelishe diza issanne itappe guye baggara qaseka dumma dumma zeeretatenne keettati diza issa qoncises

Hayssi qasse bessishe dizeessi dumma dumma oge duuna diza qumaketta gidizeessanne issi naya kare duunoomi eqqada ha xeelleshe dizeessa konchis shin nam'u nayti qasseka hayssi bolla dizeessa bessees.

hayssi qase beettishe dizeessati dumma dumma asati isgishenne odeti hessata siyishe dizeessa qonc shini dumma dumma asatu sintan qaseka hara dumma dumma ciishshati dizeessa qoncisidees

ha bettishe dizayssi qaseka ogeza bollan kamezi eqqiizi dizeessanne hessape ha baggara qaseka dumma dumma booththa mayo ma7idi dizessanne issi asada tammi xuugizessa woykko izi iirxisanas maadizessa gidizaysa bessees

ha bessishe dizaysi qasseka dumma dumma thami dugido sohoza dumma dumma haaththa zaara toyssishe woykko irdisishe dizeyssanne etikka ya baggara qasseka dumma dumma keehi cuwati cuwatizayssa bessees

ha bettishe dizeessi keehi gitanne dalga gidiza sohoni dumma dumma kawoketa eqota asati maalara iqqishe dizeessa bessi shini essappe qas hego7e baggara hara dumma dumma keeththasinne misisi dizeessa bessees

Hays misilez qaseka besidays dumma dumma kawo ketha eqoytappe issinaza gidishe mishiraza hasa'ashe woyko tobashenne ba kushezan bi'ire oykada xafashe woyko dizaysa qoncises.

Ha delishe diza asati woyiko beettiza asati dumma dumma asati keettaza tamay oyqqikko biri toyssiri eeson biri maaddiza asata g dizayssanne hessafe baggara qasseka hara dumma dumma mashine woyiko ka meti dizayssa beses

hayssi qase beettishe dizayssati dumma dumma asati woykko uttidi hees gishenne siishe dizeessanne essafe go7e baggara qaseka hara dumma dumma asati dizayessa qoncisees

Heyssi qasse qonciside si dumma dumma asati banta yo'o imetira madosamma erinne hes gishe weykko siishe dizeessa qonci shini isaafe qasseka dumma dumma asati dizeessa qoncisees.

ayssi qasseka qoncisede si dumma dumma karbita asati isigishe dizeessanne hessafe hini baggara qasseka hara dumma dumma simmintoti woykko hara dumma dumma buurate dizeessa qoncisedes

hayssi qasseka qoncisizayssi keehi adussanne woykko dalgga gidiza keeththazi betizyssanne hessafe sintha baggara qasseka dumma dumma kaameti ogeza bolla eqqidi dizayssa ha misilezi qoncisides

Hayssi qasseka beetti she dizessi ha7ikka keehi dalga gidiza soho gidizessanne hissika dumma dumma kawo biittata huykko kawo keetata gidizessanne issafe garsa baggara qasseka cora asate dize issa bessees.

Ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati banta deyo sohon eqqidi dizeessanne hessafe ha baggara qaseka kawo ummotuppe woykko kawo ekotappe issi asa gi dize essiissi mitanezaara haasayishe dize essa koncisees

Hayssi qasse beettishe dizayssi heedzdzu asati eqqidi he ha xeellishe dizayssanne hessi bitanezi ba kushezan waraqata oyqqidayssa qonccisishini hessa giddoppe qasseka giddozan dizara indde woykko macca gidizayssa bessees.

Hayisi qoncisidayisi dumma dumma kehi gita woyikko kehi aho gidiza keeththi dizayisanne etika kawo keeththa woyikko kawo keto ayiso keeththa gidizayisa qoncises dhade bagara dumma dumma tophia bandirati dizayisa beses.

Hayssi qasseka besiishshe dizayssi ke'i cora woykko ke'i adussa gidiza soohoni daro assati woykko cora assati dizayssanne etti utiida oydezi kasseka boththa osseti dizayssa qoncisees

Hayssi qasse bessishe dize issi issi bitanezi ba kushe zaani dabtaraza oyqqizessanne izi diza say qaseka keehi lo7iza soho gidizessa qoncizi shini hara dumma dumma oydotikka dize essa besseas.

Han beetishe dizeessi qasseka keehi dalganne arussa gidira keettati dizaessanne heessatikka qasseka dumma dumma kawo keetta gidizaessa qoncis shini appe kara baggara qas hara dumma dumma mitati dizaessa bessees

Hayssi qasseka bestizaissi keehi darunne dalga gidiza oosoo sohoni dumma dumma oydeza bollani duma dumma komputers dizaessa qoncisi dees hessafene baggara qasseka hara dumma dumma ciisheti diza essa bessees.

Hayssi beettishe dizayssi qaseka keehi adussanne dalga gidiza ooso soho gidizassanne dumma dumma asati haga uttidi toobeti soho woykko zoretidi eti haasayido soho gidiza hessa qoncisees.

haissi qase bessishe dizayssati keehi dalganne adussa gidiza keettati keteti dizayssanne issabe galsa baggara qasseka hara dumma dumma mishati dizaissa ha misalazi keipe pilgidi qoncesidees

Hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma ooso soho gidizessanne issikka uttiza oydezinne qaraphezazi dizeessa qoncisees hessafe hini baggara qasseka hara ara dumma dumma buqurati dizeessa bessees.

Ha bettishe dizayssikka dumma dumma kare biita asata giddishin isttika qasekka timrtteza wurssidi woyko polon dizayssa giddishin izetika kawo mayo mayidi ha xeelidi denddisha dizayssa besses.

Ha beettishe dizayssi qasseka oyddu asati daabboza qanxishe woykko daabboza qorasishe dizayssanne hessafe sinta baggara qasekka hara dumma dumma komputereti dizayssa ha misalazi keehippe qoncisi dees.

Hayssi qasseka qoncisiday dumma dumma asati baanta kusheza tira bolla wotizaysanne izappe guyen oreti sheediza odota isgishe woykko si sheediza issa qoncisees tappe guye baggara dumma dumma kaametinne mitati dize issa bessees

Hayssi qasseka qoncise da eti dumma dumma kare biitta asatu yo'o ha nubitta hasayi qasseka woyto immishe dize issa qoncisees issafe he baggara qasseka dumma dumma harabatikka dize essa bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi gitanne dalgga gidiza hakkamo haggazo ekkiza sohuwa gidizayssa gidishini hessankka issi mishirey ichchada woykko hargashe dizayssa bessishin keehi dalgga woykko cora asati be'anaw yidi eqqizayssa qonccisees.

Hays qaseka besishe dizayis duma duma asati banitasi marara eqidi ha xelishe dizaysanee iyo koyirozani duma duma deretetha qonicises dunguzazi dizaysa ha misiley qonicises

Ha issi qassikka qonchissada de'iza issi keehi qoodani cora woyko daro asati uttidinne eqqida de'iza issanne, hayssappee hara baggara qassikka dumma dumma hakime keeththathi de'izayssa qonchissa de'ees.

Hayiss qase besizayissi dumma dumma hariganichchati yidi akameto baga oyikidaso gidizayissanne hessappe heni bagara qasikka adeza maripezanni caadishshe dizayissa qonccisess.

Hayis qonicisizays issi mishireya oyidezan utizayisanee ba dunani masike wothaza sinithazan diza maxapeta shira shira xelashe woyiko gigisashe dizayisa qonicises

hayssi qaseka qoncisidayssi dumma dumma hasati baynta kucshezani aywode ehido teknoloji ehido miishata woyqqidi ha xeellishenne woykko miicishe woykko fayxishe heddiseessa qoncisees hessafe guye baggara qasseka hara dumma dumma keetetti dizeessa bessides

hayssi qasseka bessize issi dumma dumma mishati bayezetti oosohonii hessi naazi shamizi woykko shamiyo miishata shamil biishe dizessanne izikka dumma dumma kilinekke woykko wosotale gidize essa qoncises

Hayssi qasse bessishe diza essi keehi dalganne aaho gidiza hakamu haggazo ekkido soho gidiza hessa gidishshini dumma dumma asati woykko gashe nayta gidin wogga asati hakamu haggazu ekkana yoyida essa bessides.

Ayssi qasse bessisheh dize issi dumma dumma asayyoo woyto immishe dizeessanne etika qase ofeyetidi ekkishe dizeessa qoncis shini issi bitanezi issi addeyyoo immishe dizeessa bessees.

Hayssi qasse bessishe dizayssi dumma dumma asati maarara eqqidi etasi imettida woytota bessishe dizayssa qoncisshini appe hin baggara qasseka hara dumma dumma asati dizayssa bessees.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi adussanne dalga gidiza ogeza bollani issi xuufezi dizeessanne issafe ya baggara qasseka hara dumma dumma keeththaxi dizeessa qoncisi dees.

Hayssi qasseka beeththishe dizayssi dumma dumma cima asathi banththa kusheza bollani irxxa maatha oyqqidi banththa zokko bollan qasseka gaabe ma7idi eqqidi ha xeellishe dizayssa qonccissi dees.

ayssi qasseka bessishe hediza issi dumma dumma wolqazi hibaynna asayyo wolqa gidizassanne issafeha baggara qasseka dumma dumma mewozata woykko jibba gidin hara arabata immize issa hamusallezi bessees

Hayissi qaasse qoncizayissi duma duma darro woyiko ahho giddida sohoni ha baggara qassi ogezi dizayissa qoncisiddi dettesi giddo baggani qassi duma duma medhoti dizayissa qoncisesi

Haysi qaseka betishe dizaysi woga kamezi ogeza goyishe woyko loythishe dizaysanne izappe heno bagara qaseka hara duma duma keethatinne mithati dizaysa qoncisses

Hayssi qasseka bastezay keehi dumma dumma dalgga gidiza kaamezi dizayissanne etikka ogeza lo7etanayo keehi maado immizessa gidishshini hayikka ogeza giigissishe woykko lo7etishe diza issa qoncisees.

hayssi qasse bettida issati issi mishiresa giddo zaara eqqara kareza diza asayeyo odashe woykko yootoshe diza essanne aqareza diza asati qasseka siyishenne fayxishe diza issa bessides

Hayssi qasseka beettishe dizayessi dumma dumma tuke puteti diza soho gidizassanne etikka keehi cora woykko keehi qoodan keehi adussa woykko cora gidizassa qoncisides. Heyssape hini baggara qasseka hara dumma dumma mithati dizayssa bessides

ayssi qasse besseza issi keehi lo7idanne irxa gidiza sohooni heedzdzu keettati woykko hegappe dareza keettati kidetidi diza issa qonci shinii sinta baggara kaseka hara dumma dumma darqi darqiza matati diza issa bessees

Hayssi qasse bessishe dizeessi dumma dumma asati banta yoo keta keexishe dizeessa qoyn shin itikka bolla baggara miitaza wottishe dizeessa qoyni shin sahan qasseka issi bitanezi pude eta xeellishe dizeessa besses

ayssi qasseka bessize issi keehi adussa woykko dalga gidizesa sohoni duma duma asati uttidihi ezgishe woykko siishe dizessanne hessafe guye baggara qasseka hara duma duma asati dize issa bessees.

Hayssi qasse bessishe diza issi dumma dumma asati hamatishe diza issanne he issape hini baggara qasseka hara dumma dumma keeththati diza issa qoncissishini etikka maydo mayoyi dereteta qoncissida mayo giddiza issa bessees.

ha bettishe dizaessi qasseka dumma dumma tuma gidiza sohoni idzdzu cimma asati issi gashe nahara dizeyssanne iza yo7o woyto immishe dizeessa qoncus shini izzatikka woggasa gidiza essa bessees

Ha beettishe dizessi qasseka oyddu asati banta kushezaane dumma dumma mitata oyqqidi guye baggara qasseka hara dumma dumma asati dizeessanne issappe hine baggan qasse hara dumma dumma mma birasati dizeessa qoncisides.

hayssi qasseka beettishi diza issi issi mishiraza ba kusheni woraqatazanne biire oyqada uttaza issanne ipe goy baggara qasseka nutoophiya bandirazi diza issa qoncisidees

Ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati baynta deyo sohoni eqqidi baynta kushe zaani qasseka dumma dumma erichiteza oyqidi xarabeedzdza bolla qasseka keekazi woxxi husida essa ha misalazi bessees

Ha beettishe dizaessi qasseka modumma kawo eqota asati gidizesi keehi dalganne cora gidizi biishe wo7kko hammutushe dizayssanne hessafe goy baggara qaseka toophiya bandalazi giddozanda iqqizile essa besse.

Haysi qase besishe dizaysati kehi adusanne dalga gidoza keethati keexeti uttidaysa gidishin izappe ha bagara qaseka hara duma duma mithati keethaza lo'ethayo toketi uttidayssa besees.

hayssi qase beesettida essati dumma dumma osati bantha kushesaani dabtaraza woykko worqata malatiza essa oyqqidi ha teellishe dizeessanne hessatuppe guye baggara qaseka hara dumma dumma papaayeti woykko keethati dizeessa bessees

ha bettishe dizeessi qaseka dumma dumma asati eqiri timerteza wursidi wurse tani kushe pude qushachcha kushe dentidi qaala gelishe woykko bayntay yoo emeteraba poolishe dizayssa bessees.

Hayssi qasse bissishe dizass issi bitanezi uttidi komputaeza goya gorishe woykko xeedishe dizeessanne afe guye baggara qasseka hara dumma dumma miishati dizeessa ha misalezi keype firgidi qoncises.

Aissi beettishe dizayessi qasseka keehi dalganne adussa gidiza oososohoni nam'u asati eqqidi dizay issanne issi bitanezi qasse ba kushizan woraqata oyqqidi yootishe dizayessa bessees.

Hayssi qasse beettishe dizessati dumma dumma keettati lo7idi kietti uttira keetta gidizessanne itikka keehi dalganne woykko keehi adussa gidize kietti utira keetta gidiza essa ha misalazi keype qoncisidees.

ha beettishe dizayessi qasseka issi naazi ba kushe zaani oyqqida ha xeellashe dizayssanne heedzdzu asati qasseka iziyo kushe baqqishe dizayssa qonci shini da ekkidossika woyto gidizayssa bessees

Hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma dabtara qommoto gidizayssanne dasika quuday keehi cora woykko keehi aho gidizayssa qoncis shin hara dumma dumma mishatikka giddon diza issa bessides

Hayssi qasse besseza issi dumma dumma asati malara aqqidi diza issanne itikka bantha kusheza bollani dumma dumma woraqataza oyqiza hessa qon shini etappe guye baggara qasseka hara dumma dumma mitati diza issa bessees.

hayssi qaseka beettishe dizays keehi dalga woykko ccora asati ogeza giigissishenne woykko pitishe dizaysa qoncisees hessappe hen baggara qaseka hara dumma dumma kaametinne ogezi dizaysa bessees

Hayssi qasseka qoncisidessi dumma dumma asati qoshasaza xuugishe woykko shiishishe dizayissanne issafe hin baggara qasseka hara dumma dumma kaameti dizayissa qoncisidees

ayssi bessize sihi qasseka dumma dumma asati banta sooppe gixxidinne mayetidi kiiza essanne hessabe hine baggara qasseka dumma dumma mitati diza essa qoncisees asatikka banta kushen feexa oyqqidi ogeza giigissishe woykko lo7etishe dize essa bessees

Ha beettishe dize si qasseka dumma dumma kawo ekota asa gidin hara asikka baynta kusheni oyqizi geeshshishe woykko ogeza lo7etishe dize essa ha misalezi keyppe qoncisidees.

Ha betishe dizayisi qasseka duma duma assati banitta mayoza mayiddi duma duma puxxaza oyidisa ogeza oyitishe woyiko pitishe dizayisa qoncisesi hesika assati qoddayika kehi corra giddesi qoncisesi

Hayssi qase qoncisizayissi dumma dumma asati ogeza lo'etishi dizeessanne kaame ogeza bollan eqidi dizayissa qoncisshini etappe guye baggara qas hara dumma dumma keettati dizayissa ha misilezi kehife qoncisees

Hayssi qasse bessishe dize essi eera geeshshaseta nanganayo dumma dumma asati maaddenna misheta woykko qoshashaza xuganas shishiishissenne woykko fittishe dize essa ha misalezi bessees.

Ayssi qasse qoncise dize issi daro wode asati baynta ogeza lo'etishe woykko pitishe dizessanne ayssi qasseka deedzdzu asati wogga shuchchaza tookkizi ya eshe dizeessa bessees

Hayssi qasse beettishe dizessati dumma dumma qushasha sofo gidizessanne isikka qushashazi yegetida sofo gidizessa qoncisi shin dumma dumma asati baynta ooso ma7o may7idinne giigissishe woykko lo7etishe dize essa bessees.

Sekin qasekka qoncisishe dizayssi kehi adussanne dalgga gidiza sohon dumma dumma asati siyishe woyko ezgishe de'zayssane asa qoday kehi cora gidizayssa qoncisses.

Hayissani betishe dizayisati nunni hayi payidda digitale matawoqiya ekanasi gashe nati denidishe dizayissa nne hara duma duma mishati dizayissa bessesi

hayssi qasse besseshe dizayssi issi naya miicashe dabtaraza oyqqada ha teellashe dizeessanne issi bagga kushin qasseka bagga digitaale matawuqiza dendido ga oyqqada ha xeelleshe dizayssa bessees.

Hayssi qasi qoncisizay kehi dalgawoyko daro gidida asati dumma dumma woga wogolo bola eqidi dizaysa molozika qasse hatha bola eqidi dizayssa qoncises.

Haysi qasi besishin didaysa duma duma asati banta huphezan kopiyza wotidine Tophiya bandiraza oyqidi kushiyan irxa mataza oyqid ha c'ima asako shiqishen de" iyza be'ashe days

hayssi qasseka bessidessi dumma dumma gashsho nayta gidiini harana iti iti baynta yoo tamaridayessa dumma dumma asa yo7o yidi bessi she dize essa qonshini itikka qasseka qeeri gashsha nayta gidize issa bessees

Hayssi qasseka qonce sire essi dumma dumma asati uttidi ha teelishe dizassanne hessafe guye baggara qasseka ara dumma dumma asatinne appe guye baggan qasse galu'iza mitoti woykko dicciza mitoti dize essa qoncesidees.

Hayssi qasse bessishe dizaessati dumma dumma ogeta giigissishenne lo7etishe dizaessa qonci shini oge baggara qasseka hara dumma dumma kaameti dizeessa ha misolezi keppe qoncisidees

ha yessi qasseka qoncisiday dumma dumma asati keehi cora gidiza sooni eqqidis isqishe woykko siyishe diza essenne isi aba mishhokko be ishe diza essa qonci shinni asa wodeykka keehi cora gidiza essa qoncisees

Ayssi odishe diza essi qasseka issi bitanezi haasayishe woykko yootishe diza essanne kare biitta bitanezi qasseka iza lo'eti teellishe diza essa qonsini ita sintan qasseka ayllande helanderahaattazi diza essa bessees.

Ha beettishe diza issi qasseka dumma dumma cima asati baynta kushezaani tooraza woykko philxoza oykizassanne iti qasseka ba hupezani deretetta qoncisida dunguza woykko koppieza woteza issa qoncises.

Ayssi qaseka bassishe dizaessi wogga hara phullane qiddooni nam7u karbitta asati baana yoo bolla baggara eqqidi dizaessanne hissafe gaasa baggara qaseka hara dumma dumma ciishshati dizaessa oncises.

Haysi qaseka qoncisiday dumma dumma asati oyqidi hizigishe woykon yizaysanne hesappe heni bagara qaseka hara dumma dumma asati banta kusheza bollani dumma dumma dawutareta oykidi dizaysa qoncisise.

Hayssi beettishe dizayssi qasseka dumma dumma keehi diccida katama zoone dere asati banttayoekkiyo miisha ekkanas yidayssanne eetikka passportteza ekkanas nangishe dizayssa qonccisides.

Ha bettishe diza essi qasseka dumma dumma asati bantha kushezani dumma dumma puteta oykkizassanne itikka qoodani hixora gidiza essa qonci shin essa giddon qasseka dumma dumma kawoyqota asati diza essa qoncisides

Hayssi qasseka qonciside si dumma dumma asati tarara woykko marara yidassanne etikka qase baynta paasportiza ekkana yoo nangishe diza essa qoncis shini hara corasikka diza essa bessides.

hessi beettishe dizeessi qasseka nam7o asati addanne maca gidizessanne iti bantha kushen oyqidi ha xeellishe dizeessa qoncisees macariya qasseka ba hupheza duge yeddeza dizeessanne esappe guye baggara mitoophiya bandira bidizeessa qoncises

hayssi bessishe dizeessi qasseka dumma dumma asati banta sohoni eqqidi dizeessanne sintha bagga xiellishe dizaessa qonshini guyi baggara qasseka hara dumma dumma batikka dizeessa ha misezi qoncisees

ayssi qasseka qonci sida ssi keehi addussanne dalga gidiza kawo keettasouni issi kawo bitanezi woykko kawo eqo toppe issiwa gidizassi haasayishe woykko toppishe dizayessanne apaya baggara qasseka daftarazan oyqishe diza essa bessees

hayssi qasseka bessishe dizaessati dumma dumma asafi maarara eqqidi haati ellishe dizaessanne itikka kawo keetta asata gidizeessa qoyinsini guye baggara qasseka gogga keettati hidiseessa besseesa

ayssi qasse bessishe dize issi issi bitanezi haasayana yo7o koppishe woykko haasayishe dizeessanne asintaani qasseka dumma dumma wora qateti dizeessa qoncisishini izikka kawoketa ekotappe soag dizeessa bessa

ayssi qasseka beettishe dizaessati dumma dumma kawo keetta asata gidizassanne itikka istimala may7o may7izi eqkidi dizaessa qonshini iti oyqqida mishoti dumma dumma masarata gidizaessa qoncisees

Hayssi qasseka bessishe dize issi issi bitanezi woykko kawo eqota asappe issua gidizessanne izi haasayishe woykko haasana yoogi wittishe dizeessa qoncisidees happe goy baggara qasseka dumma dumma hunchshati dizeessa bessidees.

asasi qasse bessishe dizeessi dumma dumma asa nayti ichana yo7o maaddisa biraashe taqi dizessanne etappe sinta baggara dumma dumma asati eqqish eqiri footo dendishe dizeessa qon shini ya baggara qase woggaka meti eqqizi dizeessa bessees

Hayssi kasseka bessiday issi dumma dumma kawoketa eqototi dizessanne kaseka qooday keehi cora gidize issa qoncisi dees itikka banta kusheni dumma dumma biiranne dumma dumma woraqataza oyqise issa qoncisees

hayssi qasse bessishe dizayssati nam7u kawoketa aqota asati dizeessanne issi aaway qasseka itara dishe kushe baqishenne ufayxishe dizeessa qonshini haarabatikka guyira dummu dumabati dizeessa bee

ha bettishe dizeesti qasseka dumma dumma kawo eqota asata gidizeessanne etikka marara eqqii ha xeellishi dizeessa qoncisshin safe hin baggara qasseka dumma dumma ka amizi dizeessa qoncisees

Hayssi i qasse beettishe diza issi issi mishireza lo7iza sohoni heqqaza ha deellashe woykko miceshe diza issanne ipe garsa baggara qasseka lo7iza mitatinne matati diza issa qoncises

ha bettishe dizeessi qasseka issi bitanezi woykko kawo eqota asappe issu hadizessati ogeza bolla eqqidhi ha teellishe dizeessanne ya baggara qasseka hara dumma dumma mitatinne keettati dizeessa bessees

Hayssi qasseka qoncisida si issi bitanezi dumma dumma kaameppe sintha baggara eqqidi haasayishe woykko miicana hanishi dizeessanne issafe goye baggara qaseka dumma dumma miithasi dizayssa qoncisees

Haysi qase bishe dizaysi duma duma banta deretetha qonc'isiza Mayo mayida asati dizaysanne eetika kusheza bolla duma duma woraqata oykidi xaafishene ezgishe dizaysa besses.

Hayssi qase bessishe Dizaysi Duma Duma Asati Banta sohoni othiza Dizaysane Diza sohoy Qaseka Kehi dalga Diza so gididaysa beses Haysape gido bagara qase duma duma metotiy Dizaysa Qonccisses

Haysi qaseka besishe dizaysi nutophiyiyo kaletiza woykon nu beni nuni itophiyiyo kaletishe de'iya kawo gidizaysa qoncisides isika micishe dizaysa beses.

Hayssi qasse bessishe dizaissi dumma dumma asati banta kusheza bollani dumma dumma daptaranne dumma dumma bi'ire oyqqidi ezgishe woykko siyishe dizayaissa qonccishin asa godaykka kehi cora gidizayissa bessees.

Hayssi qasseka bessiday dumma dumma pooneti aawa sintan dizeessanne izikka hiyootishe woykko zerishe dizeessanne hessafe hine baggara qasseka hara dumma dumma humishati dize essa qoncisides

Lahyssi qasse qonciside essi dumma dumma puugeta tokki shidize essanne dumma dumma asati qasseka haattazaara eedi usishinne giigissi shidize essa qoncishin hini baggara qasse hara dumma dumma bishotidize essa bessees.

hayssi qasse qoncis sheedize issi issi bitane ezi haasayishe woykko yooti sheediza issanne iza sintani dumma dumma mekraponti dizaessa qoncisinni izi aattiso qasseka dumma dummo minaxxiretha gidiza issa bessees

hayssi qasse beettishe dizeissati dumma dumma asati oydeeza bollan uttizi ha7ateelishe dizessanne guye baggara qasseka hara asati ha7ikka uttize issa qoncisi dees

ayssi qasse beetti she dize si oyddu asati woykko hiaara haara gidizi ha xillidi woykko haasayish dize issanne issafe giddo baggara qasseka nusoph no itiophiyo kaaletida aabiya mede dize issa qonises

Hayssi qasseka bettishe diza issi nam'u asati uttidi haasayishe disessanne hessppe qasseka ha baggara keehi woykko dalgga gidiza toophphiya bandireze qizi uttizessanne sinththa baggara qasseka xarabezeza bolla ciisha s zilezeessa bessees

Ha bettishe dizessi qasseka dumma dumma asati haasaytiya haasayaza esgishe dizayssanne iti qasseka dumma dumma haasayata woykko esgishe woykko si ishe dize issa qoncisidees hessafeynni baggara qas dumma dumma harara mitotinne diza issa bessees.

hayssi qase bessize si dumma dumma asati banta sinthaani ayrandeera haatta wottizinne banta yoo kushini dabtaranne biire oyqizessanne nam7o asati qaseka yootishe woykko odishe dize issa bessees

Hayssi qasseka qonciseda issi dumma dumma macati woykko shaara asati bantha yeloza oyqqiza essa asati dizassanne essafe habagara qasseka missi mishireza tamasashe woykko todashe diza hessa ha masalazi bessees.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma asati baynta woga duursaza zuddurise dizessanne etikka peehi dalga woykko daro gidiza bullukko zamma iidi duriza essa hamsalizi qeyippe qoncisees.

Hayis qasse qoncidayisi dizayisatiduma duma duma assati usha eqata pude kameza bolla wothishe dizayisanne etikka hayi duma duma usha qommo gidizayisa qoncisizayis etapeka kehi daligga ushati dizayissa bessesi

Hayssi qonccissizayssa gidikko dumma dumma kare biiththathaanii asathi uththidi woykko mushone usho dizayssanne ethappe hini baggaara qassikka keehi adussa keeththathi lo7zi gidizeessa bessees.

Ha beeththishee dizayssi qassikka kare biiththaa asthi haasayishee woykko tobbishee dizayssa qonccees; ethappe qassika hara dumma dumma ooso sohothi dizayssanne ethi qassikka haasayishe dizayssa bessees.

Hayssi qasseka qoncisidayssi dumma dumma kare biita asatanne nu tophphiya asata gididi eqqidi ha xeelishe dizayssanne hessappe qasseka guye bagaara nu tophphiyan bandirazi eqqidi dizayssa besees.

Hayssi qassega bessishe dizessati dumma dumma quma keetta weykko tukke keetta gidizessanne sintha baggara dumma dumma sinetinne dumma dumma jabanati dizeessa qonicishini asatikka uyshenne miishe dize essa qoncises.

Hayssi bettishshe dizayssi keehi adussanne dalga gidiza kaameza bishe dizeessanne hessafe qasseka ha baggara issi bitanizi mastoote baggara teellishe dizeessa qoncisidees

hayssi qasse bessishe hedize issi qeeri gashe nayta hakamito olnana geyohida soo gidizassanne dumma dumma anayti ka ishe woykko qeera nayta gidizassa qoncisida essa hamisilazi bessidees

hayssi qasse bessishe dizaessati dumma dumma tirafikati woykko kaamezi aattishe dizaessata asata issiri aattishe woykko tohora hammutidi biye asata kaameza ogeppe aattishe diza essa bessees

Hayssi qassekka qonccisizati keehi lo7iza soho gidizayssanne etikka keehi miththazi woykko maatazi bessi utiza soho gidizaayssa gidishin ezikka ayfen be7anaayo lo7iza soho gidizayssa besees.

Hayssi qaseka beettishe dize issi hissi mishireza zeretiza zeretha giddoni woykko maatha giddoni gelada ha xeellashe dizassanne hessika qasi sohoykkehi dalgaso wedize essa qoncisi dees

Ha bettishe dize hessi qasseka dumma dumma haattazi wodhdhida so7oni daro asati woykko hicora asati hissi mala maayo ma7izinne bolla bagga qasseka haattaza bolla eqqize dizeessanne sintha baggara issi bitanizi nam7u kushi didi ha xillishe dizeessa bessees.

ha beettishe dizayssi kaseka dumma dumma asati banta deyoosappe ha lo7iza soho beyana gidiyizessanne hessika keehi lo7idanne dalqi dalqida soho gidizaessa ha misilezi qoncisidees

Ha beettishe dizeessi qasseka issi bitanezi wogga miteza bolla uottizi dizeessanne izikka boota miisha ba kushizan oyqqidi dizeessanne appe hiya baggara qase hara dumma dumma mitezi dizeessa qoncisees

hayssi qasseka bessishi diza issi dumma dumma wura dootoppe issua gidiza hessa gidishshin daro wode mita huphen uttiza diza hessa woykko kafo gidiza gidishshin ya baggan qasseka issi bitanizi koppi heza atti diiqqiza hessan bessees

Ha beetishe dizayssi qasekka dumma dumma wora do7atappe issuwa gidizayssa gidishini , izayokka geesay keehi adussa gididayssa qonccisees. I de7iyyossan qasseka dumma dumma mela miththati woykko melida miththati de7izayssa besees.

Ha betishshe dizayissi qasekka kehi dalganne aho gidizza haththay yiza sohoni issi mishshiraya kehi gita shuchcha bolla eqada kushsheza pude debththada salo xelashshe dizayssa besses

Haysse qasse bessishe dizayssati dumma dumma biita m'o gidizayssanne etikka dumma dumma puutotara suuqetidi giigeti uttidayta qoncisidees. hessa gishasi qasse hara dumma dumma miishatikka dizayssa beese.

hayssi qasse beettishe dizayisati keehi dalganne aaho woykko demba gidiza sohoni dumma dumma miishati kametiri diza issanne hessafe heqo baggara qaseka hara keettatinne mitati diza issa qoncises

Hayssi qasse qoncisida essati domma dumma asati woykko issi mala maayo mayidi nayti eqqiza essa gidizassanne etikka domma dumma ba kushe oyqqidi ubayxishenne woykko micishe dize essa qoncisees

Hayssi qasseka bettishe diza issi accheshu asa gididi baynta yo'o dhisporte ma'o gidinayssa ma'idi ka ishe woykko kowasaza ka ishe diza essa qoncis shin iti deydosohoykka keehi demba gidizaso gidiza essa bessees.

Hayssi qasseka bessisheh diza issi nam7u yunayti kaka bolla eqqizi dizaessanne deesappe iss ogo qasseka ba hobezan koppi yewotizaessanne issi hinaazi qasseka itoopiya bandadeza ma izi ha deelishe diza issa qoncises.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma gatta keettati dizeessanne hessappe garsa baggara qasseka dumma dumma kakase woykko aafoti dizeessanne eta baggara qase asati hamutishe biger bizeessa qoncisize.

Ha beettishe dizeesi qasseka keehi yashshiza uekko woga shuchche ziidiza sohoni hissi kawoketa eqotesi dizeessanne ankoweti qaseka issi mala maay7o may7zi eqqidessa qoncisees.

.haysi qaseka beaizaysi duma duma dijitale matawuqiya mazagabetanaw yiza asati mazagabetishe dizahesappe habagara qasekka hara duma duma eqidi diza asati,he bagara hara qase duma duma utati woykko muzeti dizaysa beses

Haysi qasseka qonciside issi dumma dumma ha7i wode digitale matooke zamma zaggabethan ayo daro asati maarara eqqidi woykko banta ga tara nangidi gedishe dizessanne hessafe hini baggara qas hara dumma dumma mitati dizeissa bessees

Ha betishe dizayis qaseka duma duma asati banitasihon utizayisanee ha bagara qa mazagabetanawu yida asa gidizayisanee iza sinthan qasika duma duma wariqati dizayisa beses

Hayiss qase betishshe de'izayiss dumma dumma digitale matawuqazza mazagabetishshe dizayisanne etikka dizo soyi kehi irixxa woyikko woga woga miththati diza Soo gidizayissanne hessappe

Hayssi qasekka beettishe dizayssati ha'ikka dumma dumma digitalle matawoqaza mazagabetana yo naytti woykko salippe nangishe dizayssanne naytti mazagabetishe dizayssa qonccisishinni issi nazi silkeza ha xellishe dizayssa beeses

ayssi qasse bessishe diza issi dumma dumma cimma asati malara ekkidi diza essanne haytikka qas baanta kushesa bollani dumma dumma guubata woykko mita sawiqqida essa qoncisas

Hayssi qase bessishe dizaysi dumma dumma asati woykko dumma dumma diyisale batowuqe mazagabetana iyoo asati yiidi maramarettishe woykko baynta kushe ashaaraza immishe dize issa bessees

Ayssi qasseka qoncisiday issi naya woykko tamare naya digitaale matawuqe immanayu ba kusheza ashara imma shidizassanne izakka qas geeri woykko gashena gidiseessa qoncisidees.

Hayssi ha'ikka qasse dumma dumma diitaale matowogaza masaggabettana yo harara asati hiidi yuottidessanne issafe hini baggara qaseka ha'ikka harara dumma dumma miishoti diseessa ha musalezi filqiri qoncisi dees.

ha bettishe dizeessi kasseka dumma dumma diitaale matowuqe masagabettana yoo cimma aawazi giidis dendishe dizessanne hessafe hin baggara kasseka hara dumma dumma asati dizessa bessees

ha bettishe dizaessi qasseka ha7i wode heyide digitaale matawuqeza nayti woykko tamara nayti malagabettanayo eqisi uttizassanne asati qasseka mazgabishe diza essa ha misilazi keyppe qoncisides

hayssi beettishe dizeessi qasseka nam7u asati masagabishe woykko asas suntaza oyqishe dizeessanne issape hini baggare qasseka asati banta tarara eqqida essa qoncisidees

aysi qasse qoncusiday gashsha nayti mizitaale matawu qezamma zaggabettan ayo yiidi teellishe woykko bantaga tarazaana gishe dizayssanne hessafe hini baggara qasseka hissi hgashsha naya dendeshe dizayssa bessees

ayssi qasseka beettishe diza issi keehi adussanne dalga gidiza kowaase qa izo soho gidiza issanne issape hini baggara qasseka cora asati kowase kaasa beyana yooyiidayessanne issae hini baggara qase dumma dumma mixasi diza issa qoncisi dees

hayssi qasseka qoncisi raeti dumma dumma asati ba7anta qoorezaani medaliya wottidi ha bessishe diza essanne hessafe guye baggan qasseka hara dumma dumma asati diza essa qoncisi dees

Ha beettishe dizeessi qaseka dumma dumma tookuwase kaasanchati egizi dizeessanne issafe yabagara qaseka keehi dalga soodi woykko keehi denba sooti dize issa qoncusees.

Hyssi qaseka bettishe dize si dumma dumma kowase ka'ancheya naati kowase woykko ka ishe woykko annacutishe dizeessanne sape hin baggara qase hara dumma dumma gitittida mitati dize essa qoncisidees.

hayssi qasseka qoncisada7eti keehi denba gidiza sohoni issi bitanezi eqqidi ha xeellisye dizayisanne essape ya baggan qasseka hara dumma dumma kuwaase kaastanchati woykko nayti dizayissa bessides

Hayssi qassika bessishe diza issi dumma dumma adde nayti banta mayo kessidi banta bolla bessishi diza issa bessishini, etikka dumma dumma isportiza oothtidi bollazikke keehi lo'iza iza qoncisees.

Hayssi qasi qoncisidday kehi dalga gidida denbasoni dumma dumma asati eqidi ha xelishe dizayssanne eta gidoppe qasekka issi bitaney karetha mayo mayidine kuwase bakushen oyqizayssa besses.

Ha beetishe dizayssi qassekka dumma dumma toho kuwase kaasanchati uttidi ha xeelishe dizayssanne hessappe hini bagara qasseka keehi adusa woykko dalgga gidiza dembbati dizayssa qonccisidees.

Ayssi qasse beettishe dizaessati dumma dumma tookuwase kaasanchati uttidi ha teellishe dizeyssanne iti qasseka keehi denba woykko keehi aho gidizaso gidizaessa ha misalazi keyppe qoncisees

hayssi qasseka qoncisishe diza issi timirte keeththa woykko timirte keetta gibbezani heedzdzu nayti woxa nayoo giigetishe diza issanne gaxa baggara qas dumma dumma hara nayti dizayissa bessides

Hayssi qasse qoncisiday dumma dumma asati denba gidiza sooni kowase kaasanchatikka ishe diza essanne hessape hini baggara qasseka hara asati eqqiri teellishe diza essa qoncisidees

Hayssi qasseka bettishe diza essi dumma dumma kuwaseykka sanchati woykko isparto tiza essati ogeza bolla woxxishe dizayessanne tappe gu'e baggara qasseka hara dumma dumma neyti diza essa qoncisides hayssi himsaleti.

ha beettishe dizeessi qasse dumma dumma saate giddoppe issua gidizeessa gidishin izikka nuni nu kushe wottidi saate oyqqidi haysta saate gidi odana yuuman dizeessa gidizeessa qoncises

Hayssi qassi qoncissidayssi ha'i woaey ehidda mashinne gidishin izza bolla bolla qassi hara hara bay dizzayssa besses izzi dumma dumma mashinne gidizzayssa besses.

Hays qase besizays dumma dumma ha'i nu wode tekinolojezi ehida mashine gidizaysanne etika qodani Keehi cora gidizaysa qoncisishn dumma dummabati dizaysa besides.

Haysi qase besishe dizaysati ha'i wode technology ehida silketa gidizaysanne etikka qasekka nam'u silke gidizaysa qoncises kehi lo'iza silke gidizaysa besese

Hayssi qassekka besishe dizayssi keehi adussanne dalgga gidiza sansalatani bollani dumma dumma gaaneti wokko qolapetidi woykko gorddetidi uttidayssanne izikka qasse dumma dumma woykko keehi adussa gidizayssa besidees.

hayssi qasse qoncisirassati hayi wode teknoloji mayotan osotida miishagi dizaessanne izikka dumma dumma miishati akidooni diza essa qonci shin iza bolla qasseka hara dumma dumma mishati dizaessa bessees

Issi qasseka bessishe hediza issi shubora diza makirfoone gini nuni higidi xeesiza hessa gide shine izikka ha7i wode yiida woykko ha7i wode teknolojin ufosoton yiida mashineza gidiza essa qoncisidees.

Han betishshe dizaysi qaseka duma duma nayti lagishe bishe dizayisianne qase lagiza sohoy qase kehi dalgga gidiza kammey oggeza bollan gidizaysanne etappe guye bagara qaseka hara kammeti dizaysa qonccises.

Dumma dumma wora do'azappe issa gidizaysat Hatha gidon ka'ishe dizaysanne hesappe gido bagara qaseka keeh dalgan diza wogoloy dizaysanne iza gidon asat kum utidaysa beses.

Hayssi qasse bessishe dizayssi dumma dumma kare biitta asati diza soho gididayssanne adatiqasseka woyto issi bitaneyo immishe dizayssa bessishe dees.sintha baggara qasseka Ayropilaaney dees.

Hayisi besishe dizayisi qaseka yara oyidu kutoti yara hara qashetidi mita bola dizayisanne issi bitanezi qaseka ba hasheza wotizi toho woyikko toho wayetenadon besizaysa besizesi.

Hasi qasekka bessishe dizayissi nam"u asat issi mala Mayo mayadiyssanne etikka qase ha'i wode technology othetida mashineza xelashshe dizayissa qoncisishin issi bitanezi qase izetara hasayishshe dizayissanne ape guye baggara qase dumma dumma kammet dizayissa besses

Haysi qase besishe dizaysi issi nazi harezayo sinthazani uttizaysanne hareza bolla yarkanezi uttidi bishe dizaysa qoncisishini ape heni bagara qaseka duma duma kaamey ogezani kamey bishenne yishe dizaysa besses.

Hayssi qasse bessizsi dumma dumma keeththa tiiza qaalame wurida hiqati dizeessanne izikka kushe goochchidi eppido gaareza bollani wotizessanne haratikka dumma dumma asati dizessanne qoncisees.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi soo giddo woykko so asay laagiyo kaame gidizeessanne izi bolla qasseka dumma dumma ciishati dizeessa qunci shini appe guye baggan qas keettatinne hara dumma dumma mitati woykko asati dizeessa besse

Hayssi qasseka beettishe diza issi keehi dalga kaamesi diza essanne ogeza bollan eqqishe diza essa qonci shini habaggara kase hara dumma dumma asati diza issa qoncisi dees

Ayssi qasseka beetishe diza issi keehi adussa woykko keehi diccida katamazaani diza keehi adussa kaame gidizessanne iza suntayka qasseka nuni babure gixe size ssa gidishinn keehi dalga gidize essa bessees

hayssi qasse qonciside isi keehi dumma gidiza sohonni nam7u koameti yiishe dizessanne etikka eqqida sohoy lo7etidi buyeti dizeessanne essafe goy bagga qasseka hara dumma dumma mitati dizeessa qoncises.

hayssi qasse qoncishe dizaessi dumma dumma kaarezi woykko harezi efishe dizaessanne isinta baggara qasseka dumma dumma kaameti bizeessa ha misilezi kapepelgidi qoncisi dees

hayssi qaseka beettishe dizeessi keeki adussanne dalga gidiza kaamesi kaame oge bollani maalara eqqiri dizeessanne hessafey habaggara qaseka dumma dumma gita gita mitati dizeessa bessees

hayssi qaseka qoncisida essi dumma dumma qeeri nayti uttizi laaggizo miisha gidizessanne etikka laago erona shinni hayssa bolla uttidi laaggish dizeessa qoncisida mashina gidizeessa bessides

Hayssi qasse bessishe diza issi issi mala kaame gidizati dumma dumma ogezani woykko kaame oogezaani eqqizi diza essa qoncisi shin eta kaameza qooday qasseka tammappe bolla woykko cora gidiza issa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi keehi adussa woykko dalga gidiza kaame ogeni dumma dumma asati hamutishe dizayessanne harabati qasseka hara dumma dumma kaameti diza issa qoncisides.

Hayssi konccisizayssi issi biitanezi ba dunan maygrappone oyqqidi yottishshene woykko hasa'isshe zoore imishshe dizayssa ha missilezi konccisidess

haha beettishe dizeess qaseka dumma dumma keehi dalga gidiza keetteti ketetu dizeyssa gidizeessanne issafe sinta baggara qaseka hara dumma dumma kaameti dizeyssa qoncisees

Hayssi qasseka beettishe dize si keehi lo'idi woykko ooratidi keeettida keettaza gidizayssanne etikka daro woykko cora sohoy dizayssa qoncisidees. Hessappe he baggara qasseka dumma dumma oyqiyo sohoy woykko birotati dizassa bessidees

Habetishe dizassi qasseka qatama keeththa zoonkediza keeththa gidizassanne izikka keehi cora woykko keehi dalga keeththa gidizeessa bessees izikka hessafe higarsa baggan qass dumma hara raabati dizayessa besse

Haysi qase besizaysi dumma dumma katama kethatane qalamen lo'etidi kexetida kethati dizaysane iza karen hara dumma dumma cishati woyko hara mithati dizaysa ha misilezi pilgidi qoncisides

Haysi qassika qonccissizayssi dumma dumma dalgga gidiza keeththathi dizayssanne hessappe garssa baggaara qassikka dumma dumma kaamethi eqqidi dizayssa qonccissishin hini baggara qassika keehi adussa gidiza mebraathe zerizessa bessees.

Hayssi qasekka betishshe dizay keehi dalgganne adussa gidiza kexetti dizayssanne ittika kexettidi wuribbena keththatta gidizayssa qoncisishinni pude baggara qase dumma dumma wora giddon miththatti dizayssa besses.

hayssi betishe dizaessi dumma dumma katama keettato ni kexettida woykko lo7i uttida keettati dizeessanne appe hiya baggara qaseka hara dumma dumma keettati dizeessa hayssi misalazi qoncesi dees

Hayssi qasseka qoncisiday geehi adussanne dalga gidisa keettati dizeessanne hessafe garsa baggara qasseka hara dumma dumma miishati woykko mitha gidin woykko shucha gidin dizeessanne hessafe hini baggara hara dumma dumma miishati dizeessa qoncises.

ha beettishe dizesi kaseka issi mishireza bizaama woykko qammisaza ma ada booththa may7o woykko haakimeti may7o may7o may7eda ha eqqara teellashe woykko miicishe dize essa qoncisi dees

hayssi qaseka qoncisizaysi keehi dalganne adussa gidiza kawo timirta keeththa gidizassanne hessafe ya baggara qaseka keehi ahonne dalga gidiza sowoti woykko ogeti bizayssa qoncises

Haysi qaseka besishe dizaysati duma duma dijitale matoqeza mazagabetanayo nayti salfeza nangidi woyko taraza nangizi eqiwutidaysa qonc'sishin naytika gashe nayt woyko tamare nayta gidizaysa beses.

aysi qasse qonci sidiyarsi issi bitanazi uttidi haasayishi dizaessanne appe guye baggara qaseka dumma dumma dabtaraza wottido miisheti dizayessanne ha baggara qase tophie bayndirezi dize essa loossees

ha bettishe dizaessi qasseka keehinne dalga woykko adussa gidiza keetteti keetetti wurizayessanne dissafe qasseka duga baggara dumma dumma kareti woykko dumma dumma sanqati dizaessa qoncisides

Hayssi qasse bessishe dizayssi qoodani keehi cora woykko keehi dalgga gidiza asati timirteza wurssidi wursetani qawoza ma'o ma'idi woykko lo'irinne dizayssa bessees.

ha bettishe dizayssi qasseka dumma dumma tamare nayti gedidi naba biyosofoki dizayessanne itikka dumma dumma maxaafaza ekkidi xeellishe woykko xannayishe woykko nababishe dizaessa qoncisees

Haysi bessishe dizayssi qasseka dumma dumma bironi oosetidii da7iya oyidezi dizessanne hessafe guye bagaara qasseka dumma dumma keehi dalga gidiza timirte keettazi dizeessa qoncisees

Hayssi qasseka beetti shee dizeessi keehi lo'iza woykko dalqi dalqida maatay dizeessani issi naaze ba kushizani oyqqata ha xeella shee dizeessanne issafe guye baggan qasseka hara dumma dumma ciishati maatati dizeessa bessees.

Hayssi qasseka qoncisidaysi dumma dumma nayti banta sitaani tabilete wotizessanne itikka qase xeellishe dizassa qoncisishini itin qoodeykka c'ora gidizassanne itikka tammare nayta gidizayssa qonc'isides

Ayssi qasseka beettishe diza si keei adussanne dalga gidiza kaame sohoni qaameti hammutishenne hoykko yaannan bishe dizeyssanne issafi ha baggara qaseka do7o hammuttiza ogizi dize essa bessees.

Hays qase betishe dizays woga kamez ogeza giigisishe woyko lo'ethishe dizaysa dizaysanne etappe mile bagara qaseka hara dumma dumma asat hamutishe dizaysa qoncises.

Ha betishe dizzayssi qassikka woga woga kameti woga ogerra yizzayssa hessappe gede bagara mela mitati woyko duma duma bitati dizayssa besees.

Hayssi qassi qonccissiday keehi dalgganne aaho gidiza kathama bollani dumma dumma ogeza bollani qassika dumma dumma miththathi dizayssanne mabraathethi woykko amppuulethi poo7iishe dizayssa qonccissedes.

Hayssi qase qoncisides si bolla baggara dumma dumma oogeti woykko kaamezi bida oogeti dizeessanne barsa baggara qaseka dumma dumma hara oogeti dizeessa qoncisidees.

Ayssi qasse beettishe dizaessi keehi adussanne dalga gidiza kaami oge bollani dumma dumma kaameti bishenne yiishe dizaessa qonci shinni ogezi qasseka giigetishe ekko lo7ishe dizaessa qoncises

Hessi qasse bessishe dizaessati aywode kaameti ogeza lo'etishe woykko giigissishe dizeessanne do'ibenna ogeta woykko kaame ogeza yoo giigenna ogeta giigissishe dize essa bessidees.

ayssi qoncishe dizeessi qasseka goye baggara dooya diza kaameza bollani dumma dumma asati eqqizi dizeessanne hessara bishe dizeessa qoncisini sohoykka hu7ekko ogezi keehi xunta gidizeessa bessees

Hayssi qasseka qoncisiday keehi adussanne dalga gidiza soho gidizassanne issafeka ati kexettishe woykko buron kexetti wuribenna issa gidiza issa qoncisidees hessafe garsa baggara qasseka issi bitanesh shamutishe diza issa bessees

aysi qasseka bessiday nam7o asati eqqidi haasayishe woykko asatusi zore immishe dizessanne zaappe goye baggara dumma dumma kaameti diza essa qoncesees aan qasseka deyizaasay eta siyishe diza essa bessees

Ha betishe dizays qaseka dumma dumma hata ehiya na'iyo madiza toboza getethzaysa gididaysanne Ika garsa biita garsara bizysa gidishn hara dumma dummabayo madizaysa ..

Hayssi qasse bessizayssi dumma dumma asati maaran eqqidi dizayssanne etikka tobbetishin woykko haasayishe dizayssa qonccises. Etappe guye baggara hara dumma dumma miththati dizayssa qonccisees.

Ha beeththishe dizayssi qasseka dumma dumma nuuni haaththaayoo go7eththido maashine gidizayssanne izi qasseka garssa biiththa garssaara bizayssa gidishiini haaththay yaanne haanne baanaayoo maaddiza mashine gidizayssa qonccisses.

ayssi qasse bessishe diza issi haattazi gukkishe woykko haattazi pudis miri tuuzis diza issa bessi shinni izaa bollan qasseka hasati kusheza meetishe diza issa hamisadezi keyppe qoncisides

Hayssi qasseka beettishe dizessi dumma dumma banta diresetta qoncisida maayoosi hama7izi yidessanne hessa bolla qasseka hara dumma dumma asati qaraxishe woykko kameeraza woyqqidi dentishe dizeyssa bessees

hayssi qasse beettishe dizassi dumma dumma asati bombaza bollan banta kusheza meettish dizaessanne hissi bitanezi qasseka esa silkeza bollan qaraxishe woykko dentishe diza essaqo shin ni baggara qase ara dumma dumma asatinne keetati diza issa bessides

hayssi qasseka beettishe dize si hissi aawazi bombaza woykko haattaza bollan me7etishenne duunaza mucishe dize issa qoncisees hessafe guye baggara qasseka dumma dumma asati qaraxishe dize issa bessides

hayssi qasse beettishe diza essi dumma dumma bomboti woykko haattati gogishe diza essa qonci shini izikka do7tiri duge simmin goggishe disheessa besseesi ya baggara qas hara dumma dumma keettatinne muuzeti diza essa bessees

Hayssi kase qoncise diza essi dumma dumma mitati weykko keehi dalqi darqidasohoyy diza essa bessi shinnee iza bolla qasseka xuufezaani dumma dumma hellandera haattati diza essa hayssi misarazi qoncisidees.